Tan xelayda woykko beyada do you hezhzhu asat isippeteththan utida hashenne eta garssan issoy dumma Maya mayo utiyoganne nam''ati qasseka gammo dunguza mayo mayoga ha missiley tas qoncssanwa tas danda'ides.

Ta xeellizaysinne be7izaysi gammo issipe eqqida cima asata gidishin ,he asati enta garsan gaammo duguza mayo mayida asatinne ta xeellizaysi woyko beyizaysi issipetethan eqqidane gaammo dunguza maa7otanne erxxa maata oyikkidaysa ha misiley tas qoncis bessesiko.

ta xeellay deyo woykko beedi diyo misile issifetettan gida asay gidishinka etikka ma7o ma7ero gee dunguza ma7o doganne hegappega qas koppiya baynta hupheyan aatto ga ha misile taas qoncisana danday desko

Hayssanta teelisezi woykko beetesi gammo cincha igire koaasse kilebe naata gidishinka issi bete tanqiti boota deeliyoganne heedzdzunati garsara de7iyoga ha misile taas qoncisana danday deskko

ta xeella iddiyo woykko be'adido misilen qey masqale maabera asata gidishinka etikka issifetetan untidi sibisaba oottidone etagarsanka sintara utteza asati zo'o ma'o ma'iotto ga hamilesine tas qoncisano danday desko

Ta xelizayssa woyko be'idaysi issippetethan eqidacora asa gidishinka ha cora asatika gamo dunguza oosetida qopiya ati wothidanne heni baga bandiriya saluwa yushidi de'iyoga ha misiley tas qoncizays fanda'idesiko.

Ha xeellizayssan woyiko betizayisi isipetethan utida cima asayika qeri asayika wogga asayika xaraphe beyogane etta sinitani ba sinththan dabora diyewu xaripheza ha misileyi qoncisesijo

Ta xelizaysi woyko beyiyasi issipetetan eqida cora asa gidishinka eta garsanka qeeri naytinne woga asayi de'iyoganne etika issi ba tishi othidi xelidi diyoga ha misiley tasi qoncisanaw danda'idesko.

Ta xeelizayssi woykko beyizayssi issipetetan eqqida asa gidishinka ha asatikka go'a ekkidi diyoganne hegaappeka qase eeti mayido mayoti issi mala gidoga ha misile taas qonciseesikko.

ta xeelizaysi woykko beyizaysi caaka garsa gidishinka ha caaka garsanka wogga keettay keexetti raaganne ha wogga keettaykka paburka gidurowanne ikka asanas go7a immiyoga hammisele taas qunisana dandayidesko

Ta xeelidez woykko beydezi cora asati issi betettan gididi issi ba xeeli diyoanne he asatikka mekina alanqe duridi di'oga ham misile tas qoncisana dandayides hegappeka qas ya baggarekka kiitey di'oga ha misile qoncisesko.

Ta xeelidez woykko beyzeyssi issi petetan eqqida asa gidishinka haasatikka mayro mayoy lo'iyoganne baynta aypiyan kammana xire aattu turoganne etappe guyera itophiya bayndaray de'yoga ham misele taas qonsana dandaydesko.

ta xeellay diyo misile woykko beay di7o misile isipetetan uttida asa gidishinka ha asatikka issi ba tishotiri xeeli duwanne haasayy diywanne heta sintanka xarapheza bolle maastawushay de7iyo ga ha misele tas qonisesko

ta teelidayzi woykko beyideyssi caroa asati issi petetan eqqu utidi issi maca naya durayde di7oga be iidi di7oganne hegaappeka qas macanaya ma7o toro ma7o gammu dunguza ma7o geduroga ha misele taas qoncisesko

Ta teelizasi woykko beyzayssi bollara qarxetira puutokka gidishinka ha puutuwa bollikka lo'iya lo'iya keettatinne lo'iya lo'iya mitati de'iyogey ha misele taas qoncisanaw danda'idessikko

ta xeelizessi waykko beezessi ayfen xeellanonne beyano lo7i asa gidishinka ha lo7iya keettaynne de7iyosaykka dimilaytati deiyo ga ham misele taas qoncisana dandaydeskko

Ta xeelizayzi woykko beyizayssi ayfen deelano lo7i ha keettaka gidishinka ha keetta garsa na7u asati hini baggara eqqutirinne haasayi deyoganne haga baggara issi ugga xufete deyoga ha misiley taas qoncisesko.

Tha xeellida isi woykko be7ida isi issi addee issibaa thishshi ooththiri xeelliza isi woykko be7iza isi issi addee issibaa tishshi ooththiri xeelliiddi diyoogaanne he tishshi ooththiri xeelliiddi diyoogaanne ezggiiderenne ba sinththan diya mazgaba bolli xaafiiddi diyoogaanne hegaappekka qassi a guyyera televizhiinee de7iyoogaa ha misilee thaas qonccisses koo.

Tha xeellida izi woykko be7ida izi issi bithanee haasayide de7ishininne issibaa tishshi ooththiri xeellidi denne hegaappekka qassi ba sinththankka mazggabaa oykkidi mazggabaappe haasayiidde diyoogaa hamisile thas qonccissanawu dandda7i desikoo.

ta xeelizaysi woykko beyzayssi issi addey isiba tish otiri xeelidenne i ma'iro ma'ookka lo'iyooganne i mairo ma'okko gaamo dunguza mayo gididoga ha misile taas qonisanawu dandayideskko

ta xeelizeyzi woykko beyizeyzi cima asati issi addiya gaabiya maysi deenne etikka bantawu gaabiya ma7u toroganne bayntau bolli gammo dunguza qope woto toroga hamsele taas qoncissana danday disko

ta teelidayzi woykko beyidayzi issifete tan uttida asa gitishinka ha asatikka issi baatti shootiri teeli dewanne hegaappeka qas issi macasiya ba ayfe boli mana xere aatta uttiroganne hegappeka guyera de asati cora gido ga ha misele qoncisesko

Ta xeelay diyo woykko biyayddo misilen issi maca daya ba kushe mayke oykka utaranne gappeka qas ama ero ma oyllo iyooganne ama ero ma oykka gammo dunguza ma7o gitoga ha misile taas aga qoncusana dandayidesko

ta telideysi woykko beyideysi sifetetan uttida cora asa gidisinka ha cora asaykka sibsaba ootti du7onne bantawuphenka qophe wottu tiroganne hegappeka qas bantahuphen gammo dunguza qophe wottu tira asatikka de7iyo ga ha mizele taas qoncisesko

ta xillidayzi woykko beyidayssi issi pete tan uttida asa gitishinka ha asatikka issi baatti shooter xeelidinne ezigi diwane hegaappekka qase eta sintarakka haattay eta yo7u yoogenne silke etaage uttu piro ga ha misile qoncisesko

Ta xelizaysi woyko beyizaysi ha ta achani diya kafotaka gidishinka etika issi mala gidoganne hegeyka hata garsani issi matiy dici utidoga ha misiley tasi qoncisanaw dand'idesk

hessan ta xeelizezi woykko beezeesi itooppe bale ma7o gidishinka asa naas ma7ano lo7iyoganne bollan bollan qaqetiri qeerno atinne woggaza mao kaqeto ga hamzeletas qonisana dandey diskko

ta xeellay diyo misile woykko bee diyo misile hedzdzu asati issi fetidan gidagashin etagarsanka naatu aawa giddiyage issoy etalanqe kawutowanne etagarsanka qeeri nayadi yoga ha misile tas qonciseesuko

hayssan ta xeelizezi woykko beejeyssi heedzdzu naati uttutiri aasa qanxi diwanne hegappeka qase eta garsan issoy hara ba teeli di7oga itikka mayro may7o dumma dumma gidoga ha mizile taas qonisano dandayideskko

Ta xelayde woykko beydege sina'u asati eputirashinne etikka banta bolle kaaba ma'u turonne kabba qopheya banta huphe moto ga ham sile taas qoncesana danday deskko.

ta teelizazi woykko beyizayssi hedzdzu asati de ishinka hedzdzu asati naa azanenne macaso gidira gidishinka ita garsanka qeeri naya oyda bolle ototowanne aaya kareta kaba aatto turoga ham misile taas qoncisano danday dessiko

tani tealyoda diyo woykko beyayida diyogey issi petetan ogiya bolle eqqutada asatakka gidishinka eta garsanka issi macaasiya bicha deyoanne eta garsanka issi adussa adde etappe dumma gidoga hammisiletaas qoncises

taani xeelizezi woykko beyzeyssi gammo cimma asatakka gitishenka gammo cimma asatikka baynta kushin irxamata oykkutir eqqerashinne hegappekka qasse etti ma7oro ma7o gammo ma7o gidiraga ha misale taas qoncisana dandaydesko

tani xeelizayzi woykko beyizayssi issi wogga keetta gidishinka ha keettaykka beni ooso gido gaanne hekekka aypin biyano yoga gito ga ha misiley taas qonisanawu dandayi dessakko

Ta xeelidayzi woykko beyzayssi itiophe xibibin woosettida ooso gidishinka ha geettikka paranjati yiidi beyanawunne gobananau maaddiya ba gido ga ha misile taas aga qoncisisko.

tani teelashe diyo woykko bee diyoge issi addey issi ba ti sho tiri teeli deeshinne ba qoorenka gammo dunguza kaquturoganne hegappeka qasi ahopheba ayfe bolli manaxere atto ga ha misile qonciseesuko

Ta xeelidayzi woykko beyidayssi gammo cima asati banta kushin irxa matoa oykkudeinne eti ma7oro ma7oykka lo7u yogo gidenne eti ma7oro maoykko gammo dunguza ma7o gidoga ha misile taas qonisanaw dandaydeskko

ta teelizayzi woykko beeza issi issi cima aaya ba kusiyan aybokko oykkada simbirayde diyonne ba bolikka naxala qaaxoturoganne bawophyanka shaashe qacoturo ga ha misale tas qoncisesko

Ta xeelizayssi woykko beezayssi oto gidishinka ha otoyka tama bolle uttidi aybakko qatti di diyoganne ikka kareta gido ga ha misile taas qonsana dandaydeskko.

tani xeelay diwoykko beg diyoge ayfen xeellanonne maana mal7i aquma gedishinka haqumaykka itioopphe garsan bicha oosettiyooganne hanjeereyka itiooppe garsan uuketiyooga ha miselettas qonesano danday deesko

Ta teelideyz woykko beyidayssi heedzdzu cima aayoti issipetetan uttutira shinne etikka mayoro ma7oy lo7iyoganne heqappeka qas banta kushenka ayba iqa oykkuturoganne banta huphe bolle shaklara oosettira iqa tookuturoga hammisile taas qoncisesko.

Tani dele diyo misile woykko bayede di7'o misile cauura mesoobekka gidishinka ha mesoobekka asa kushin oosetowanne hegakka xeeli didiyanati na ati deioga ha misile taas qonisesko.

Thaani xeellaydda di woykko be7aydda diyo misilee hibret banke giya tsufete gidishinkka ha tsufethenkka daro cora cora bankketheththaa diyoogaanne appekka qassi banththa higgiya ethi kessooga ha misilee qonccisses koo.

Ta xeelayeze woykko beediyo misilen fesbuke yaagiya xufete kaaday ishinka fesbuke yaggiya xupete bootta xufeten xaafetoganne appeka guyera diyage samayo xufeten diyaga har misile taas qoncisesko.

Tani xeelayda diyo woyik beyayida diyogey issi adey issiba tish ootid xelid de'ishninne hegappe qase a sinthara issi lo'iya xuufeti xafeti utidoga tas ha misiley qoncisanas danda'idedko

Ta xeelidayzi woykko beyidayssi issi qeeri naati issi bolla gididi medereke bolli ootti du7anne hegaappeka qase ya baggara maca naati yexi diidi yo7oga hamsile taas qonisanawu dandayideskko.

Ta xeelizazi hoykko beyzayssi ta bolle bididiya wogga jalba gidishinka ha jalbaykka iqa tookku turooganne itophiya bandera ba bolle woto turoga ha misile taas qoncisisko.

Ta tsellida issi woyko be'eda issi, mabrate tsayo satiyan haga dentidi asa nati mabrate immana mala go'etiyoga imyoganne hageka ha wode teknoloje giddon ha misiliyaas hagga qonccisanna danddayesiko.

tani xeelizezi woykko beyizayssi hawade medhettida teknoloji iqa gidishinka ha teknolojiye iqaykka asa na imebirate eettano maaddiyubanne ha mebrate eettiyokka oge bolle equ turu ga hammisile taas qoncisanau dandaydesikko

Ta teelidayssi woykko beyidayssi mabirate wolqa gidishinka ha mabirate wolqekka asa naas go7a immanawunne poo7ano maaddiyoga gidishinka asa naatika lo7o ba oottiyoga ha misele taas qoncuseskko.

ta xeellayda diyo misile woykko biyay de7o misile mebirata haylle gidishinka ha mebirata hayle asa naas keettan xompanawunne beyana maaddiwa gidoge ha misele taas qoncisanaw dandayideskko

Ta xeelidayssi woykko beyidayssi asanas mabrate hayle immanau maaddi aga gidishin ka ha geekka haattappe dandayetti yoganne egeekka qass asanas poo'ana maaddiyoqa ha misele tas qoncisana dandaydesko.

Tani xelayida woyikko beyida diyogeyi nam''u macanati haa bagara utti uttidashenne yaa bagaraka hara adet utti uttidogenne issiniyakka haa bagara diyira kompitiree tishshe otada xeliyonne hee bagaraka diuora komippitire tishshe otada xelayidda masigabba xelayidda diyogga haa missileyi tasi qonccisrsikko.

tani tele diyo weykku beadi duoqe itophenne gide banke diyaga gidishinka ikka ingilizatora xaabatoganne asa nay banke kitabiri bira wottanonne kessano maadiyaga gidoga hamsale taas qoncisheesuko

ta xeelay diyo misile woykko biyayde diyo misile asa naasi go7a immiya silke gidishinka silkekka asa naati bira attanonne bira asa shamuro eqaayo qanxano maaddiyoga ha misile taas qonisano danday dessikko

Tani xeelizezi woykko beesessi issibetetan uttida asa gidishinka etikka banta kushe mazgaba oykkidi asay tamarsi di7oga xaafi deyonne heggappeka qas eta sintan hayllandera haattay otoga hammisale taas qoncisesukko.

Ta xeelidayzi woykko beyideyssi sifetetan uttida asa gidishinka eti ma7iro ma7oykka issi mala gidishinka hini baggara uttida asati dumma dumma ma7otenne eteppeka bollara talafizine de7iyoga hamsaletas qonisisko.

ta telideyssi woykko beyideyssi si addey issibaati sho tiri xeli deyanne asintanka kareta mayke diyoganne aguyerakka itoophie bayndireynne itoophiya behiraawe banke giya bandirey deiyo ga hamsele tas qoncisesko

ta xelidayzi woykko beyidayzi issi awaashe banke karde gidishinka ha kardekka asanati hiqa shammidi bira qanxano maaddiyoganne egappeka qase ya baggara heedzdzu asati issi nayo sugi diyoga ha misile tas qoncisesko

ta telidayzi woykko beyidayssi ayfiyen tillananokka birikka quma maano lo7iyakeetta gidishinka ha lo7iya keetta garsanka hinira telebizine koaskasa besidiyoga ha misile taas qunisanau dandayi deesko

Ta teeledezi woykko beyidayssi qumakke ta karen issi motore eqqu turoganne gappeka qas qumakke ta karen deladaro qumati deiyoga qoncisiya misile de7iyoga ha misiley taas qoncisesko.

Ta xeelidayz woykko beyidayssi ha wode medhetire teknoloji iqa gidishinka ha teknoloji iqaekka suntayka silke geetettishinka silkekka asanas bira yaanne haane aattanawunne dawalaettanau maaddiyoga hamsile tas qoncisesko.

Ta xeiyizaysi woykon beyizaysi tamay asa keta bolla exidi exiyosa bidi toyso makina gidishin ha makinaayka giba bolla bidi eqi uttidoga ha misiley taw qoncises ko

Ta xelidaysi woyko be'isi issippetethan godidi Tama wostidi watidi toysiyakon tamarida tameriyataka xelidi anne etika hatha gusidi diyoga ha misileka besesko

ta xeelidayssi woykko beyidayssi haatta makina gidishinka hatta makinaykka keetta tamay7ediraga toyssana oothidi di7oganne hegaappeka qas cora asati asata maadidi di7oga ha misilettas qoncisanau danday desiko

ta xelediyo misile woykko bedidiyo misile isi zo7o mekina gidishinka ha zo7o mekineykka tamay eedhiyo saten asa naas gakkidi tama dayssano oosettira mekina gidoga ha misile taas qonciseskko

Ta xelayidda dhe'iyo woyikko be'ayidda diyo issi bittane maikkiya oyikidi hasayidi dishshen issiba tishsh oththidi thiqiyoganne hegappekka qasse i'deiyo keththay ayiffe xelanawu lo'yogga giddogga ha misile tas qonc'isesikko.

Ta xelizaysi woyko beyiyasi issi adeyi oysha oychetidi de'iishininne I mayido mayoyka kareta gididoganne , hega bollika qase ba ayfwni manaxera wotoga ha misiley taasi qoncisanasi danda'idesko.

ta xeella diyo woykko beediyooge ayfin xeellanonne beyano lo7hiyake ta gidishinka awuy pedarale waanas tadadere mikerketa giyagge awuli xaafetu turuga hamisile taas gonisanau danday deskona

Ta xeellay diyo woykko biyaydu misile mengiste keetta gidishinka ha mengiste keettaykka ginbenganabbeetoane hegappeka qas timiriya gelanaukka kiyanoka bere de'ioga ha misile taas qoncisesuko.

Ta xeellay diyo misile woykko biya didon misilen asa nay hamutanokka loi'ya bootan gidishinka etalanqekka wogga fooqe pude keedetu tiraaga gidoganne etalanqenka hara mitey di'oga ha misile taas qonisesko.

Ta xeelizayssi woykko beiizayssi issippetetan eqqida assata giddishinkka he asati issiba tiishi ootidi xellishe diyyobane eeta garssanika nam'u asati dumma dumma mayo maayi uttoga ha missiley tas qonccissesiko.

Ta beyizays woykko xellizayssi nam'u asati issippe eqidi hasayidinne issi addeykka ba qodhdhe bolla athi uttida manaxire woththidii issi adekka issi adde tishi ottidixellidi diyoga ha misileqonccisidi de'es

Tha xeellida izi woykko be7ida izi ayfen xeellanawunne lo7iya keeththaakka gidishinkka ha keeththaa garssankka lo7iya ababthi de7iyoogaanne haa keeththaa bollikka wogga tsuufethi tsaafeththi uththiroogaa ha mislee thaas qonccisseskoo.

Tha xeellizayssi woykko be7idayssi oge gidishinkka ha ogiya bolli mekiinay yaanne haanne baanawu maaddiyoogaanne hegeekka ayfen xeellanawunne hameththanawu lo7iyasaa gidoogga ha misilee thas qonccissanas dandda7ides koo.

ta xeelizezi woykko beyzeyssi na7u adde naata gidishinka eta garsanka issoy harasa ti shootir xeelishinne issoy demmo issowa qasseotih sootiri teeli diwanne etappaka guyera wogga keettay deio gaa ha misiley taas qonsana dandayidesko

ta xeelizayssi woykko beezeyssi asanas maaddiya keeta gidishinka ha keetey adubusanne daro gidiroganne gaappeka qasse lu7iyalo usxiya mastooteti abolle de7u ga hammisile tas qoncisesko

tani xeelizezi waykko beyzeyssi ayfen xeelanawunne hamettanawunne de7anawuka lo7eyasa gidishinka ha lo7iyasanka asa naati ka7iydi diyoganne appekaaya baggara wokka phooqeti de7io ga ha misale taas konsanawu dandaydesko

Ta xeelizayzi woykko beyzaysi mengiste keetta eqa gidishinka ha mengiste keetta eqa'ka woga keetta gidougaanne asa naa tiyiidi issi petettan oottano maattiyo ga ha misile taas qonsanon dandaydesko.

tani xeella diyo misile woykko bedi de7o misile heedzu makinati isipetetan equtira shinne hagappekka qas guyeza keettay qidheti deyagge wurbennaganne ikka lo7enaga ha misile taas qounisana danday dessikko

tani xelizezi woykko beyzeyssi issibetetan eqida asata gidishinka eti mayro ma7olo yooganne eta sinta xarpheza bolli dabboy qanxetiragede yooganne heggaappeka qas iti issasayo worqata immi duuga ha misile taas qoncisesuko

Ta xelizayssi woykko bei'zayssi ha wode teknolojeya medhetidaba gidishinkka assa nay akamethanawu madiyabane mebirathe athiyaba gidiyoga ha missile tas qoncisanawu danda'desko.

tani xelay diyo woykko be'adiyo misile issi doktore issi bitaniya ayfiya xeeli deeshinne asaykka ubbaykka issi heewura tis shootiri xeeli de7anne haratikka miyara equtiroganne akami diya doktorekka paranja gidoga hamisile taas qoncisesukko

Tani xeelizezi woykko beyizayssi issi petettan gidida asa gidishinka etikka banta sinta dabba woto toganne akimeke ta anji di'oga hammisile taas qoncisanau dandaydessekko.

Tani biaydiyo weykko xeellay iddiyoge issifetetan gididi saketi aasa xeellano bira geetanne etikka oottore doktoreti yoo shalametti shin hammisele taas qoncisano dan didis hegappeka qas ha baggara issiyaddey dadussa kootema oottoga hammisele taas qoncises

Ta xeelizaysi woyko beyozaysi issipetethan eqida asa gidishinka ha asata gidon dokiteretika poliseti issi bolla gididi diyoganne etika issiba tishi oothidi xeelidi dozaysa ha misiley tas qoncisana danda'idesko.

ta xeelizayssi woykko beyide issi hawaden medhetira teknoloji iqa gidishinka ha teknoloji iqaykka asanay akimeke ta shoetirikka hargetirkka yiikko ichidi akamettana mala maaddiyoga hamsiley taas qoncsesko

Ta xeelidaysi woykko beyizayssi issi petetan gidida asa gidishinka he asatikka issi bolle haasayi de7anne aki meke tan issi asa nangi idiyo ga ha misile taas qonsana dandayideskko.

Ta telidayzi woykko beyzaysi issi adde bitane issinaas worqata immide shinne hegappeka ha baggara di'a addey issi bitaniyara haasayi di'one etappeka guyera issimiya tukkiya pendisaydiyoga ha misiley taas qoncishesko

Tani xelayda diyo woyko beyayda diyo issi gimbe osetanaga bolli adaga gize xafetiyagetinne asa nasi asayi hagara kantite hagara kantite giyabiy xaafetogann e he misileyi diyoga tasi qoncisesko.

tani xeele diyo misile woykko bee diyo misile oyddu asati issifete tan eqqutirashinne naati haasayi de7anne naati demmoyssi baatti shotir xeeli di7oga ha misile taas qoncisanau dandaydeskko

Ta telizayissi woykko be'izayssi issi addeyi putte tokishshenne etokkiyoka limatte Otto ottidi diyoga heggappekka ya baggara hara asatikka bantaw tokkidi diyogga ha misdiley tasi qoncciseskko.

Ta xellizati woykko beizayti issippetethan biidi diiya asa giddishinka ha asa giddonikka issoy qoppe aththi uttidinne silkke hassaetiyooganne heegappe qasse guyyera kexxetidi diya keththey diyanne kexxetidi diya keththeyka wuri beynagga ha missiley tassi qonccisesikko.

Ta be7izaysi woykko xeellizaysi ayfen xeellanaw lo7izaysi keetta ,gidishin ha keetta matanka maatati dicci uttidooganne alanqqen mittati adussa mittati de7iyoga ha misiley bessees.

Tani xelizayssi woykko beyizzayssi limate osoy ossetishe deyssane otidi deya makinay dewuganne ogey adussa gidewga ha misiley taw qoncissanw dandayideskko.

ta teelizezi woykko beyzeyssi issike taka gidishinka haketeyka oosettano bessi yoganne akeeteykka mooretoro ga hake ta bollikka dumma dumma qelameti qabeto ga ha misile tas qoncisesko

ta xeelidezi woykko beyidey si issi adde kaami bolla uttutiri ha kaammikka gade goyono maaddiyoganne asa naattikka shempidi uttana mala maaddiyoga ha misile taas qonsanau dandayi desikko

Ta teelidaysi woykko beyzayssi issi kaame ogiya ootti deyssinne ha kaamekka haraykka hini baggara haa yiidi diyo ga ha misile taas qoncisanaw dandayideskko hegappeka qase mitatikka ya baggara de7iyoga ha misile taas qonciseskko.

Ta teelidayzi woykko beyidayzi issi petetan uttida asa gidishinka he asatikka issi ba tish otiri Xeelid de'anne he ta garsanka issi maciya bicha de'oga ha mzile taas qoncisana dandayidesikko.

Ta xeelidayssi woykko beydayssi asa nas maburaate hayile immiyaga gidishinkka ha mabirate haylle poo'anaw maaddiyoganne asa nattikka mabiraate bolli oottiyo ooso maado gididoga ha misiley taas qonccisanaw danddayideskko

tani xeelaydda diyo misiley woykko be'ayiddo misiley ha woden kitta puteta gidishinkka ha puutetikka toketeri dicanaw maddiyannekka itikka itta lo'iyogga ha misile taas qoncissanaw danday'ideesikko

ta xeelideyzi woykko beyideyssi ta pela bolla xaafetira xupe gidishinka ha xuupe bollikka makina asa naas lamammadissana wosetira gidishinka ha miselekka haga taas qoncisana dandaydesko

ta xeelizesi woykko beezayssi oddute katama garsan deiya qeemes qele maabara gidishinka ha qeemes qele maabareykka paketa bolli issi siila sa leeri wotto ga ha misile taas konsana danday disko

ta telizaytsi woykko beyozayssi limate ooso issi petetan asay oottishinne ha7iti oottio oosoykka ha ta biittay ekkiri beenna mala oottiddeonne macasayka adde asaykka issi petetan oottiyoga ha misile taas qonciseesko

ta xeelizaysi woyqo beyizayssi issi baanere bolla xopfete lo7etiri xaafetu turaganne appeka guyera qas wogga keettay de7iyo ganne ha wogga keettayka asanas daano maaddiyoga ha misele taas qoncesana danday desko

ta teelidayzi woykko beyidayzi ha oge bolla cora asati yaanne hanne bishinne hegappeka qas hini baggara wogga keettay de7iyoga ha misile taas qoncisanaw dandayideskko

Ta xeelizezi woykko beyizayssi oyddu asati issi ba bureke ta iqa xeelishinne ha iqaykka asanas go7a immiyoga maaddiyoga asatika lo7on teelidiyoga ha misaletas qoncisesko.

Ta teelidayzi woykko beyidayssi isi adde issi haakime kusheppe xaliya ekki deshinne he haakimekka qas kariniya qantidi diyoga hamsele taas qoncisanau dandayidesko hegappeka qase guyera xaletide yyoga hamsile qoncises.

Ta xeelidayzi woykko beyidayzi na'u kaameti issi keetta gibben eqqi uttirashinne ha keettaykka lo'enna keettanne mooretu uttida keetta gidoga ha misile taasi aga qoncisanawu dandayidessikko.

Tani xeela diyo woyko be'a diyoy issi ade gidishinka he adeyka issiba tishshi oothi xeeli diyobane i ma'ido ma'oyka poolise ma'o gididoga ha misiley tas qoncissanaw dandaidesko.

Ta xelizayisi wiyiko beyidayis issi adeyi tishi othi issiba xeilshe desishin apeka sinthara wogga xufeyi dewugane apekka guyira television bollan kaqidoga ha misileyi tassi qoncisanawu dandayidayasko

tani xeellay diyo misile woykko biyay diyo misile ayfen xeellanonne lo7iya keettaka gidishinka ha keettayka mastotera gelu turuganne hekappeka qa ma7iya lo7iya mabiratide yoga ha misile taas qoncisesko

Taanin biaydiyo woykqo teellaydeyo misilen issifete tan eqqida asa aggidishinka eti ma'ido maa'oy issi mala de'oganne maraqeti diyoga hege ha misele qonjisana dandaydes hegaappeka qasse kushe adentii qaala gedi diyoga ha misile qonjisoyesko.

Tani xele diyo misile woykko bee di7o misile pirdake ta garsan diya issi addeya gidishinka he addekka ba sintara kompiutere geetiya wotiri tishshootiri komputereya xeeli di7oga ha misile taas konsana dandayi deskko.

tani xeellay diyo weykko be7aydi diyoge issi oydey adussa gidishinka appekka qas itoophiya bandera gidobanne ha oyde bolli uttiyakketaawey pirdeke taas asa naassi tuma oy oddanau uttiyaba gidogakka hamsile taas kunnissana dandayedesko

Ta xelidaysi woykon beyidaysi issipeteta kezidi de'iza asa gidishinka he asatika keyida gibe pirdakiti gidogane ha asatika issiba tishi ottidi xelidi de'iyoba hamisiley qoncisanas danda'idesko.

Ta beyizayssii woykko xellizayssi arbamincce pediralle pirdde ketakka gidishinkka ha misile bolla xaafeti uuttida lo'okka lo'iyogganne aapekka qasikka itophphiya giyo bandira bolla kokobey diyogga ha misiley haaga qonccisesikko

tani xeelizayzi woykko beyzayssi ayfen xeelananne lo7iya keetta gidishinka ha lo7iya keetta garsanka iqay daro iqati de7iyoga hamsele taas qoncesana dandaydesikko

Ta xeelizayzi woykko beezessi issipete tan eqqida asata gidishinka ha asatikka maraqe tirikki diddiyoganne etikka issi baa tishotiri xeeli diddiyoga itteka issi malama omawotooga hammisele taas qoncishisko.

tani xeele diyo misile woykko beedi di7o misile issi addey ba kushiya doqu otidinne issi kushiyanka kareta mayke oykkidi haasayidi di7oganne ikka issi baatti shootedi xeeliddinne baayfe bolle manexiriya atto gaa ha misile taas qunisesko

Ta xeelizazi woykko beyizayssi arba mince pirdake taka gitishinka ha siile bolle de7iyageekka lo7iya sopoti dei uga ham sile taas qunisanau dandaytesikko

Ta xeellay de'o mishile woykko beyay de'o mishile issi addey issi baatti shootire xeele diyoanne ba kushenka mazgaba bolli xaafi de'anne heqappeka qase a xarapheza bolli wancayde yooga ha misile taas qonisana dandaydesko.

ta teelidayzi woykko beyidayssi issi adde bitane issi komputeriya tisho tiri teeli diwanne hegaappeka qas guyera pirdakke ta oyde ututuruga ha misile taas qonsana dandayidesko

Ta xeellayda diyoy woykko be'ayda diyo misiley issippetettan gididi limaate oosuwa oottiya asa gidishinkka issippetettan oottiya asatuppe garssan issoy eqqidi duge xeellidi diyowanne etikka mayidi diyo mayoy dumma gidoga ha misiley tas qonccisanaw danda'ides.

Ta xelizaysi woykon beyizaysi limate otho othiza asata gidishika ha asayka macanne adde gididi issippetetan utti uttidine hesappeka qasi qosha digidi diyoga ha misiley tas qoncisanas danda'idesko

Tani xeelizezi woykko beyzeyssi limate ooso ootti di deya asata gidishinka katama lo7issanawu issi fetetan iti ootti dewanne eqappeka qasse issi mala ma oomma uturo ga hammisole taas qoncisesukko.

Ta xeelizezi woykko beyizeyssi sipetetan limate ooso oothti dea asa gidishenka asa naas iita gidida shuchcha asati identi di dewanne ikapiya baggarakka asati ogiya pitti diddi oga ha misile taas qonisesko

ta xeelidaysi woykko beysayssi issipetetan gididi limate ooso oothti deya asa gidishinka ha oothti dea asay qushasha pitidi de ooganne katama lo7eeti di7oga ha misile taas quncisanau dandayidessikko

ta teellizayssi woykko beyidayssi qoshasha gidishinka ha qoshasha oliya makinaykka qoshasha oli duwane hekappeka qas qoshasha garsan diya lo7o ba lo7o ba qoririkkesii deya asati deiyo ga ha misile taas haga qonisanau dandaydesko

tani xeele diyo misile woykko beede diyo misile isibetetan ootti haasa gidishinka he asatikka limate hoso ootti dduyanne qoshasha shiishi di mekina hupphe yeggi idduyanne huphe mekina huphenka eqqu tara asati deyooga ha misile qoncisesuko

Ta xeelizayssi waykko beyzeyssi issi heedzdzu asatikka issi bolli gididi qoshasha shiishshi dininne qoshasha shiishshirowakka mekina gars naaqi di diyoqa hamsile taas qoncisana dandayidesko.

Ta xeellay diyo misile woykko beya diyo misile issi adde komputere bolli xaafideyshinne komputera tishsho tiri xeeliyobanne gappeka ha baggara issi adde woykko mace gitano dandeyaage komputera ikka tisho tiri xaafidiyoga ha misile taas qoncisano dandayi deesko.

Tani xelidays woyko beyizays fayda dijitale matawoqiya arima gidishn ha arimayka asa nati issipetetan gidanaw madiyoga ha misiley tas qoncisanas dandayidesko.

Ta xeelizayssi woyko be'izayssi etophiya biherawi matawuqiya gidishinka ha matawuqiya oyki uttidi asi ya haa baanawka madiyoganne banke keetha gelidika oothiyoba oothanaw maadiyogaha misiley tawu qonccisesko.

Ta teelidezi woykko beyideyssi ha wode medhetida teknologiye iqqa gidishinka ha teknolojiye iqa asanas miseji aatti dine yaanne immi diyoga he adde kushekka misejiya teelidi diyoga hamsele taas qoncisanau dandaydesko.

ta telidezi woykko beyideyssi payda digitale metawuqe kesite yaagiyaka oonasikka maaddanau dandeys yagginne qeerenatusikka tamaretusikka ooso ootti yagetusikka gadeya guyagetukka maaddiyo ga hamiseleytas qoncesana dandey desko

Tani xelayda diyo woyko beyayda diyogwy nam'u asati eqi utidashn qase nam'u asatuppeka issoy Ethiopia tekilay minsitere gididoganne eka macashiyo sarotidi doyoganne etupeka guye bagara nam'u bandray eqi utidoga ha misiley taasi qonciseseko

Ta xellaydo misilen woyko beyaydo misilen issippeteta uttida asa gidishinka c'ora asati de'iyoganne hegappeka Sinatra diya asatti issi mala mayo ma'i uttidinne ettika gammo dunguza ma'i uttidaga ha missile tawu qonc'isesko

Tani telayyida diyo missilenni woyikko be'ayidda diyo missilenni shukkettida ashshuwa gidishinkka haa ashoyikka kare bita biddi asa natusi madiyoganne tophphiyasikka birra ekkidyoga haa missileyi tasi qonccisana danida'ideskko.

Ta xillizayzi woykko beyzayssi hedzdzu asati issi bolla eqqidi maa7idinne haasayidi de7iyoganne hagaappeka qase hawode miletera teknologetikka de7iyoga ha misile taas aga qoncisanau dandayi deskko.

Ta teelizezi woykko beyizezi itophiya xeqele ministire issi paranje addeyara saroteti deeshinne etika issi baatti shootiri teeli diyone etiopeka guyera itophiya banderenne hara banderey di yoga hamzele taas qonciseskko.

Ta xeelizayzi woykko beyzayssi sipetetan hammoti didiya asa gidishinka ha asatikka biitta garsi tisho tiri xeeli diyone ittika garsanka issiyadde ba huphen qoppe aatto tiroga ha misile tas aga qoncisanau dandayidesko

ta xeelidayzi woykko bee7izayssi issi adde paranjay oydda bolle uttutirashinekka ba sintan silkenne dabtara mazgaba oykkutiranne hegappe qaaseka ha baggara hayllandera haattay uttutiroga he bitanekka issiba tiishi ootori teelidi diyoga ha misiley taas qoncisesko

Tani xeeshe de'iyo misiley woykko be'ishe de'iya misiley issi Mac'asiya ayffe xeelanas lo'iyarakka ii sinthan karetha mayke utidoganne asa'ashe de'yoganne issibba tishi ootada xelishe de'yoganne hegappe qas guyera toophphiya banddira de'yoga ha misilezi konc'ises.

Ta xelayda diyo woyko beyayda diyo misiliya hezhu maca nayti issipetethan eqi uttidoganne izapeka eti mayida mayoy duma duma gidogane etapeka issiniya kota atha utoga ha misiley tasi qoncisana danda'idesko

Ta xeellay diyo misile woykko be'ayda diyo misiley issipetetan eqqida asa gidishinka he asatikka issi bitane banta sinta eqqi uttidaga tishshi ootidi xeelli de'ishenne ezgi di'iyoga ha misile taas qoncisanaw dandayideskko.

Ta xeelidayisi woyikko beidayisi issi payateththa I eqida asa gidishshinkka ta nati komipitere laniqeni ooththidi diyoga beidinne heyita garisani dumma dumma asi tasi deeiyoga ha misileyi tasi qoniccisanawu danidaidesikko

Tha xeellizayssi woykko be7izayssi issipeththan uththida asathakka gidishinkka he asathikka issi bolla haasayishenne etha sinththankka maykee uththuuththiroogaanne hegaappekka qassi ethi sibsabaa ooththiiddi diyoogaa ha misilee thas thas qonccisses koo.

ta xeelidayzi woykko beyzayssi puute gidishinka haputekka tokkano maaddiyogane appeka guyerakka issi baanare woggay equ utirogane eta guyenka mitati deiyoganne lo7iya maatati deiyoga ha misile haga qoncisesko

ta xeelizaysi woykko beezessi cora asati issi bolli equtidi dabtara xeeli de7owanne etikka mayro ma7oy lo7i yoganne eti diyoosaykka keethtaykka lo7i yoga ham misele taas qonisanau dandaydesko

ta xeelidayzi woykko beyidaysi heedzdzu asati issibaati shootiri xeeli diwanne gaappeka qas naati ma7oro ma7oykka kareta gidoganne etagappeka issoy dummatiyoganne issoyka demmo kushiya malati didi yoga ha misile taas qonisana dandayidesko

ta xeelizayssi waykko beyzayssi issi pete tan uttida asa takka gitishenka hiti utturo keetaykka ayfen xeelano lo7iyoga gidiyoganne itikka oyte bulli uttu turoka ha misile taas qoncisesko

ta teelizayzi woykko beti diya misilen issibetetan coraasay deiyooganne ha coraasayka issi bitaniyatti shootiri i ha siyooganne i telidi diyoga issibetetan teli di7oga ha misile taas qoncisesko

Ta xxeelliya misiley woyiko beyiza misiley issi poolisey oysha oyshettianne,oysha zaariya qasse eetappe cora mayiketi de7iyobanne izappe cora asati de7iyooga ha misiley taas qoncisesko.

Ta xeellay diyo woykko be jido misile issi jalba boli asay uttidi haatta garsan di7o wagane hegappe ka qasi na7u asati haatta gars gelekko hattappe ashsheama ooma otturuga ha misile taas koncisan woldandaye desikko.

Hessan ta xelizezi woykko beezezi misilen gammo polisi giya baanere bolli xaabetoganne gappeka baanere bolli itophiya baynere utto turo ga ha misile taas qoncisana danday deeskko

Ta xeelizayzi woykko beyizayssi si adde iqu tiri bandira pude goochishinne hegappeka qas guyera diya asati isitigir eqo ga hammisele taas qonisanau dan7ayi deessikko

Ta xelidays woy beyidays natu sinthan maykey (mic) eqi utidaysanne natika guyera siltena ekidiyane police woyko wotadara ke'anaw Ekid diyageta gidoga ha misiley tas qoncisanasko.

Taani xeellizayssa woykko be7izayssa misilen issipetheththan gididi biiddi diya makiinaa gidishinkka mekiinaa garssankka shugguxe oykkida woththaadarathi de7iyoogaanne ethappekka guyera mekiina eqquthira woththaadarathi de7iyoogaa ha misilee thaas qonccissanawu dandda7ideskko.

Ta tellidaysi woyikko beyidayisi issi tirappike addey kammeya sintan eqqi uttidashinne ha tirappikeyi ba huphphen tirappike kobbe wotti uttidoganne heggappeka ya baggara Cora asati issippeteta eqqidoga ha missiley tasi qonccisanaw dandayodesko.

Haysan betizaysi cora asati uti utidine silxena ekidi diyogane he silxena tish oothidine xelidi ezgidi diyogane hegafeka dumma dumma mayo mayidoga ha misiley qoncises

ta xeelidayzi woykko beyidayssi issibetetan utidi silxana ekki deya polisetaka gidishinka ha polisetikka issi baati shotiri xeeli dewakka e itimayro ma7oykka dumma gido gaa ha misile tas qonceshanawu dandayidesko

tani tezayssi woykko be'izayssi issifetetan uttida polisettakka gidishshinkka ha polisitekka issi baa tishi otiiri teelidi diyoganne baynta sintankka mazgaba oykidi xaafidi diyoggao ha misiley taas qoncissanaw danda'ideskko

tani xeelizezi woykko beyzeyssi isipetetan uttida asata gidishinka ha asatikka polositi etasinta eqqu uttidi mazgaba oykkidi xaapi diinne aybakko ti diyoga ha misile taas qonisana danday desko

tani xeelizezi weykko beyzezi issi tirafike addey ba u7en qoppe wototirenne issi mekina pisintara mazgaba bolle xahafe diyanne asatikka ya baggara eqqu turuoga hamisele taas qoncisana dandayedesekko

ta xeellay de7o misilen woykko be7ay de7iyo misilen polisetuyo imettidi diya ma7ereegiya gidishinka ha ma7ereegekka lo7o gididoganne etappeka guyera itiophe banderay equ utiroga ha misile tas haga qoncissanawu dandayidesko

Ta teelidayzi woykko beyidayzi sipete tan uttiza polise takka gitishinka he polisetoppeka issoyssin ta rammana xire aattu tiraganne issoyka tishu shootiri xeelidi di7oga ha misile taas qoncisanaw dandaydesko.

Ta teelizayzi woykko beyzayssi si polise equ tiri si ba ti shootor ixeli dioanne ba huphebullikka qophe wotu toro ga hamsele taas qonesanaw dandaydeskko.

Tani xelayida deyewugey woykko beyayida dewuge hedzu asati issipetethani deyiwugane ha issipe tethani utida asati tophiya xeqilayi minister nne isoyika turike minister isoyi sumaliya minister etape guyera toohiya bandirayi deyiwuga ha misileyi qoncisesi.

tani xeleda diyo misile woykko beyayda diyo misile cora asati issipetettan shiiqi uttidi sibseba7ootti dewane hegappekka qase etta garsanka naxala ma7ira cima asati de7ioga ha misile taas qoncisanau dandayidesko

ta xeellay diyo misile woykko bedidiyo misile si adde uttuutirashinne i uttura oydekka karetta gidoganne hegappekka qasse asintan cora mayketi de7iyoganne ha misile taas qonsana dandayidesko

tani teele diyo weykko be dioge si adde ooshe tiro7oosha zaari deoanne issi ba iitti shootir teele dewanne heggappeka qase appe guyera issi itoophiya bayndaray de7okka hamishilettas qon isesuku

Ta xelidays woyko beyidays issi adey madireke bolla eqida hasa'idonne a sintanka maykey de'iyogane apeka guyera dijitale ithiophiya giza xufey de'iyoga ha misiley tas qoncisanas dandayidesko.

Ta Xelizaysi woykon beyizasi c'ora asati issippeteta salpeya eqi uttidoganne entikka banta kushen tophiya bandira oyki uttidi yane hane qatidi Etta garsanka issi polise de'iyoga ha misiley taw qonc'isanaw danda'idesikko.

Ta xeellaydda diyo woykko be7aydda diyo mislen issippetettan eqqida asatakka gidishinkka he asatu garssankka maccatinne addeti de7iyogaanne etappekka guyyeera isuuse geetettida makiinay de7iyoogaa ha mislee taassi qonccissis koo.

Ta xelaydays woyko beyidaysi issipetetan eqida cima asa gidishinka ha cimma asati banta bolla naxala xaaxi utidinne banta kushen toora oyki utidoganne hegappeka qasi qope banta huphe bolli ati utidoga ha misiley tas qoncisesko.

Ta xelayidayisi woyiko be, idayisi na,mu adeti banta na,mu kushen woraqata oyiqiwutirashinne etappeka yabagara oyidu asati eta tishi otidi xelishe habagara diya ade qophiya ba huphen wotiwotidaga ha misile tasi qonc, isesko

Ta xeelzezi woykko beeyidaessi issi maca aaya eqawuttaranne issi baatis shotara adeelay de'anne ama'iro ma'oykka lo'oyaganne ma'iro mawoykka gammu dunguzama'o gidoganne ippeka guyera itiophiya banderey de7ioga ham misele qoncisesko.

Ta xelizayssi woykko beizayssi itiyophiya teqilaye ministeriya gidishinka ikka mayido ma7oy looiyoganne a sintanka issi mayke adusay deiyoganne i kushiya qaatti didiyoga ha missiley taasi qoncisesiko.

tani xeelizayze woykko beeze misilen issi bolla hameti diya asata gidishinka ha asatikka issi baa tis sho tiri xeeli di7oganne eqappeka qas dumma dumma ogen eqqu turoka ha misiley taas qoncisanau dandaydesko

Ta telidezi woykko beydessi itiophiya xeqilae ministere kase itiophiya xeqlae ministeriyappe itiophiya bandira kushappe ekki ide yooganne ikka hokkutoroga ha misele taas qoncsanaw dandayideskko

ta xeelizayssi woykko beyizayssi isi adde ba kushen kareta maykeya oyku piri issi bakka tisho tiri xeeli deyanne hegaappeka qase ba hophen qophe woto toro ga hamsile tas aga quncisana dandayi dessikko

tani tele diyo misile woykko beedi diyo misile issipetetan uttida asa gidishinka he isipetetan uttida asay dalkanne denba gidida gade garsan issi bolla haasaydinne puutiya tokki di dioga ha misile taas qoncisana dandaydeskko

Tani teela diobeykko beadiyo misilen oyddu asati deishinka oyddu asatuppeka issu tophe xeqile ministere gidishinne issidomotaayas axade hay sillase geettiyaykka ferzente gididi shoometi duoga hamzele qonciseesko;

Ta telidayzi woykko beyidayzi cora asati issi petetan de'iyo ganne ha asatu garsanka gaabe ba bolle ma'uttida asati de'iyoganne hegappeka ya baggara adussa denkoane deiyo ga ha misile taas qonisanau dandaydesiko.

Ta teelizezi woykko uttizeyzi sipetetan cora asati sibisa ba uttu utturoganne letappeka sintan uttida asatikka gammo dunguza maa7uwanne boottama ooma utturo ga hamsile taas qoncisanau danday desko.

ta xeelizezi woykko beyzeessi haatta gidishinka haattaykka oge naatti hametiyosan de7iyoganne heqappeka qasi mitatinne keettati ya baggara ha baggara deiyoga ha misile taas qoncisesko

ta xeelidayzi woykko beyzayssi na7u asati eqqutirashinne etappeka sintara hayllandera haatti uttu tiroganne etikka issibaati shootiri xeeli di7oga ha misile taas aga qonsana danday deeskko

Ta teelay diyo weykko bee do misilen issi macasiya kompiuterati shootara xeellay dioane hegappekka qas hini baggarakka issi komputere diowanne ippeka wokka guyera diya xupete diyowanne he ge xupeteka itiyo telekom giya xupete gidoga hamzele taas qoncisesko

Tani xelizayisi woyko assa na'a maddiyane assa nasikoyiraso gathanawu danidayi makina garisani coora asat issipetetani bidi dewugane etik qasi coora macca assati daro soo gatanawu makina garisani isipetetani bidi dewuga hegappeka macca asati dewuga ha misuleyi tasi qoncisesiko

Ta xelizayssi woykko bei'zayssi assa naa hare garrera ekidi bidi diyssinne appekka ha baggara coora assathi yanne hanne hamethidi diyogga ha missile tas qonciseskko .

Tani xelizays woyko beyizays giya Garsan gidisheka ha giya Garsanka Santa bayizd diyo asay de'iyobanne hen bagaraka cora asati eqa shamid diyoba ha misiley tasi qoncisanaw dand'idesko.

Ta xeelizezi weykko beyzeyssi asa naas baanawunne ekiriyaha gattanawu maaddiyay qaka gitishinka hayqayka ha wode zeemene meletira teknolojiya gidiroga hamisile taas qonusana dandaydesko.

ta telidayzi woykko beydayssi giya garsa gidishinka giya garsanka shunkurteti xommoti dinecheti de7iyoganne gaappeka qas asay zal7idi de7iyoga issoysappe shammidi diyoga hammisiley taas aga qoncisana dandayi desko

ta xeelayde woykko beyddu miselen issi petetan cora asati eqqutara shinne etikka issi ba ezgi didinne issi ba tis shootiri xeeli didiyo ga ha misele taas qonisanawu dandaydesko

Ta xeelizayti woykko beyizaysi issifete tan utida asa gidishinka haasatikka issi bolli haasayidinne etasin tanka haattay uttu turoganne ita qasseka issiniyati shotora issi ba teelaytiyoga hammisiletas qoncisana dandayidesko.

tani xellayide woykko be7ade dizayi azota gidishinka azoti hathappe karera gidide banta duuna awakko zaaridi diyoganne cora azati hega bootan diyoga ha misiley taas qoncisesikko

Ta beyshe woyikko xelashshe dizay issi ayiya mayada diza mayozi kehippe lo"izanne hagappekka iza mayida mayoyikka gammo dunguza gidizayissa qonccisidi besses

Tan xelayida do'o misiley woyiko be'ayida de'o issi karetha eqa garisa issi maca na'ey ayipen xelanawu lo'ero gidishin ha ketha garisan eya ma'ido mayoka lo'eyaga ha misiley tas qoncisanas danida'izesko

Tani xeele di7oweykko beedi di7o misilen na7u asati issibaatti shootiri xeele deehinne eti ma7iro ma7uykka dumma gido ganne issa huphe adussa gido ganne ita garsanka issoy manaxxere atto ga ha misile taas qoncisesko.

ta teeldayssi woykko beyidayssi puuteti diccidi wogga giddiroganne ha putekka diccanawunne lo7iya ba giddiroganne ha putekka asanas carko immano maaddiyo gidoga ha misele taas qonisanawu danday desko

Ta xeelizezi woykko beyzeyssi issi adde nay kusheya dhoqotu tirenne ikka issi baatti shootir teeli deyone ima'or' maa'oykka lo'iyaga gido ne appeka guyera caakaydey yoga ha misile taas qoncisana dandayidesko.

Ta teelidezi woykko beezeyssi issi delganne demba gidira gade garsan issi macanaya lo'iya ma'o ma'otada issi ba tishotara xeelley diyonne ama'iro ma'oykka gammo dunguza ma:o gidiroga ha misile taas qoncisesko

Tani xeellay de7o misile woykko biyay dideyo misile gammo dongoza gidishinka etikka kaqeti qaqeti uttu turoganne hegaappekka qase ha baggara qophe uttu turoganne etappe guyera adussa mitay de7u ga ha misile taas qonsano danday deesukko.

Ta beyashshe dizayissi issi mazgaba oykida adey kopiya woththidayissa ha missiley qoncisidesikko

ta xeellay diyo misile woykko be diyo misilen cora asati issi fetetan eqoganne he gappeka qase mazgaba oykkidasati ya baggar di7oganne duliya bul uttutara asay di7oga ha misele taas issano dandayidesuko

Ta xeellay diyo wey kobet di'oge itoophiya digitali metawuqe kesana gidi asay hissi petetan woraka naangi diyane eggappeka qas uttara naati mazagabidinne komputera bolli xafi di'oga issoyka ha baggara mazgaba uykkili xaafidinne issoy ya baggara komputera teelli di'oga hammisaletas qoncisesko

Tani xelidayssi woykko bei'zayssi issi nay kompiteriya tishshi othidi xelidi diyogane ikka ya baga kushiyan issi adde biradhe kushaya oyqiutire xelidi diyogane hegapekka issi maccasiya ba huphen shashe qacawothoga ha missile tawu qoncisses.

ta xeelizayzi woykko beezayssi dijitale matawuqiya kessanaw asa naati worapa naan gidi mazagabetti iddiywanne hagaappeka qas issi macaasiya kompiutariya ti shootora xeela iddioanne ha baggarakka issi bitane mazagabe diyoga ha misiletas aga qonsanau dandayi desko

Tani xeelizazi woykko beyzessi issi petetan eqqida asa gidishinka ha asayka mazaggabettana wiiraganne worefa haanan gi diddi yoga ha misile taas qoncsana dandaydesikko.

Ta xeellay diyo misile woykko biyadiyo misile issi betettan eqqida naata gidishinka etikka koaasiya kaiyo naata gidiri issi mala ma7uwa ma7o turoganne hegappea qas etagarsan issi dumma ma7o may7ira baranay deyoga ha misile taas qonisana dandaydesko.

Tani xeelle diyo misilen woykko bedi diyo misilen na'u macanati koaasiya oykkidi kaaye diyanne he naatikka ma'uru ma'oy dumma gidoganne issoysa bolla gelsanau kayedi diyoga ha misile taas qoncisanawu dandayideskko.

ta teelizayzi woykko beyizaysi sipetetan otida asa gidishinka ha asatikka koaasiyaka7ero natusi xooniraga wanca immanonne wancaka banti sintan wotedi koaaska asati shootori xeeli di7oga ha misile taas qoncisesko

ta xeelizezi waykko beyzeyssi uruca woxiya macas uidishinka ha macasiyakka uruca xoonono woxay duyanne isuntayka attedezerfe ondemagen geettiyoga ha misilettas qonsano dandaydesko

ta xeelidayssi woykko beyidayssi na7u adde naati issi koaasiyo ti shootidi xeeli deyshinne etikka koaasiyo ekkano wodqidi diyoganne etikka diyosay lu7iya maatay de yoga hamsele taas qoncisanaw dandayidesko

tani xeelizezi woykko beezessi misile na7u naati koaasiya kaa7iti deeshinne ha7itikka iyosaykka delga demba gidida meeda gidishinka hegappeka qas eetappe guyera issi addey bayndida oykko tiri quturoga ha misiley qoncisesuu

ta xeelizezi woykko beyziassi issifete tanqida asa gidishinka he asatikka issi addiya shuchcha bu7e quturo gatis shotir xeelidinne ezigi diyo ga ha isporte ka anau hasayidi diyoga ha misiley taas qoncisesko

ta beyidoy woykko xeellayda diyo misilen issi na7ay kowaasiye kaa7i didiyoganne he kowaasiyerakka woti didiyoganne hegappekka qass ya baggara hara naatikka isporte oothti diddiyoga ha misile taas qoncisanau dandayidesko

Ta xeelidayzi woykko beydayzi na'u naati koaasiyo tisho tiri xeeli diyane hegappekaha qas etikka ya baggara diya natikka hina ta tiihsho tiri xeelidide yooga ha misile taas qoncisanaw dandaydeskko.

Ta xeelizayzi woykko beyxayssi sipetetan caka garsara uru ca woddi diya asataka gidishinka ha asatikka ma'ero ma7oy dumma gidoganne itide uesekka lo'iyosa gidoga ha misile taas aga qoncisana dandaydesko.

ta teelayda woykko be'adeo hawadey zemene medheteda teknologi iqa gidishinka asa naattis xaafanonne lu7iya sileya saleno maaddiyo gidoene etikka dumma dumma melketi deyuga ham misile qoncisesko

ta xeellay diyo misile woykko bey diyo misile hawade teknolojie gidishinka asa naas qaraxidi aattanawunne he qaraxekka asa nay beyana mala maaddiyoganne hegappeka qas issi bitane hini oysha oysheti diyoga ha misile taas qoncisesko

Ha7i wode tekinolojey ehida compitereko.

Taa xellizayiss woyikko be'izayiss haa wode techinoloji gidishinkka haa eqqayikka issibas oge kesanawunne issibba birrshshanawu madiyoga haa missileyi qonccissanawu danida'idesskko.

Ta xelayde woyko beyayde diyogey ha wodiyan medhetida tekinoloje eqa gidishinka ha eqanka asa nayti bantaw koyba siyanawnne be'anaw madiyo eqa gidoga ha misiley taw qoncisesko

Tani teelize izi woykko be'iza izi ha wode meretida teknoloji iqa gidishinka ha iqqayikka asa nasi go'a immiyoganne hegappeka qassik melkekka ita lo'iyoga ha misile tas qonciseskko.

Tani xelizezi woykko beyzeyssi teknologi iqa gitishinka ha teknoloji iqay asa naas go7a immiyoganne ha go7aykka ma7oome calo maaddiyoga hamsele taas qonsana dandaydesikko.

ta xeelizeyssi woykko beyizeyssi hawodiya teknologie iqa gidishinka ha7iqaykka asa nas go7a immana mala oosettiroganne heqappeka qas guyera hara iqatikka de7iyoga ham silettas qoncisanau dandayideskko

ta xeellizayzi woykko beyizaysi ha woden medhettida teknoloji eqa gidishinka hanni baggara diyagey silke geetettiyoganne ha baggara di'agey charje geetettiyoga ha misaley taas qonciseko

Ta xeelidayzi woykko beezeyssi ha woden meletera teknoloji iqa gidishinka hayqqaykka ma'o melisano maaddiya mashine gido ga ha misale taas aga qoncisanau dandayideskko

Ta telidayzi waykko beydayszi ha wade miletira teknologiye iqa gidishinka ha teknolojiye iqaykka asa nas maaddiyaba gidishinka maaddiyaba gidoykka mabiraate aattana maaddiyo iqa gitoka hammiseley taas qoncisana dandayidesko.

ta xelizesi woykko beyzeyssi hawade teknologi eqa gedishinka asanatuyo uttiri baano maaddioranne asanati uttiri biyokka gidi me'ro asanne gede ootteasa gido ga ha misoley qoncisesko

Tan xelayda diya woyko beyayda diyo misiley issi oydu asat eqid utidayshinne oydu asatu garsappeka 2 asat sarotid etappe guywra lo'iya macanat de'iyoga ha misiley tas qoncisanas dandayidesko

Ta xeellay diyo misile woykko be diyo misilen si adussa ba bure issi dildeyara kkanti diyowane ikka lo'ya lo'ya malketi deyuuga ha misile tas qonesano danday desko.

ta xeella dee waykko beyai deoge hawadiya teknolojiya meletidaga gidishinka asa nay hawosa baanawu maaddedaga gidishinka gedeyappe shempisano miletira qidoga ha misleekas qoncisanau dandaye deessikko

Ta xeellizayssi woyko ta be7izayssi issi oge bolla uttida bajajeta shin ha bajajeti asa na yaanne haa gatiyaba asti koyizaso gathanas danda7iyaba ha misiley tas qonccisidesko.

Ta xelizayti woykko be'izayti ha woden me'etida technologe iqa gidishinka ha technologe iqayika babbure gidiyashen asa na'aka yane hane efanaw madiyagane katamas lo'otetaka imiyoga ha misile tasi qoncisesiko.

Tani xelizaysi woylo beyozaysi issi qeri na'ay issi gariya oykidi eqa ba bolli wothi uttidi sugidi ekidi biyoganne hegappeka qase cora kethati he bagara issi ayiyaka eqa Toka uttoga ha misiley tas qoncisana danda'desko

ta teelidezi oykko beydezi itiophiya awurophilanekeetta gidishinka ha awuropilanekka asanay issi deriyappe issi dereya baanawunne ha awuropilane lo7yoga gidiyoga hamsile qoncisesko

ta telizayzi woykko beyizayssi hawode miletira teknoloji iqa gitishinka ha iqakka makina giitti woykko kaame geettishin ha kaamekka asa naas iqa yaanne hane ekiri baanawunne asa naa yaa hana ekiri baanawu maaddiyoga ha miseletas qoncisesko

Ta teelidezi woykko beyzessi sipetetan eqqida asa gitishinka haasatika cora gidirinne issi batis shootiri teeli deyone itappaka guyera keettati de'iyo ga hamisile qoncisisko.

ta xeelizayssi woykko beezayssi issi keetakka gidishinka he keetayka mekinaferi qayerettana maaddiyosanne he kareeraka na7u asati kantidideyooga ha misile taas qoncisanaw dandayidesko

Ta xellayida diyo missile woyikko beayida deio missile ayifen xellanawu lo'a keththa gidishinka keththa miy gidon abebati deioganne abebatuppe giyeraka adussa miththati deioga ha missile tas qonchisanawu dandaidesikko.

tani xeelay diyo woykko beyay didi adussa aspaltiya achchan issi wogga timertakeettah de7oganne he timertakeetta kanati tamaruno gali de7oga ha misiletas bessano kanin heggappekka qase guyera adussa poo7ete deoga ha misile qoncisesko

ta xeellay diyo weykko bey deyo misilen issi pooqe pude ooseti dewanne ha pooqekka wuriben naaganne appeka ya baggara harati de7iyo ga ha misile taas qoncisanau dandayideskko

Ta telizayssi woykko be'iyayssi ayfen telanawnne danaw lo'iya ketaka gidishshiinka ha Ketta bolli oydeti de'ogganne mebirateti etiididi de'iyogga ha misiiley tas qoncissanaw danda'idesikko

ha xeelizayssi woykko beyizayssi ayfen xeellanonne beyanon lo7iya gidishinka ha xeellano lo7iyoykka ayfe xufete gishiinka xofetekka higgeda xaabeto torooka ha misile taas qoncisana dandaytesko

Tani xeellay di'o misile woykko beedi di'o misile issike ta gidishinka ha keettayka ayfen xeelano lo'iyoganne hegappeka qas asa nas pooqe ooseti didiyoga ha misile taas qoncisana dandayidessikko.

Tani xelayde dee'zaysi timirte keta gidishin, timirte ketan oydeti issipetetan utidaysi girgida bolla saleday

Ta xeelizayssi woykko beizayssi issi kettay kexxetishenne ha kexxetidi wuri benaga ha missiley tasi qonccissanawu dandaides heggapeka qasse a bollika diya miththata deiyoga ha missiley qonccises

Ta dhelaydayzi woyko be'idaysi issipetetan utida asa gidishinka etika timirte tamaranaw yrogane etika salpiya eqidi nangidi diyoga ha missile tas qonc'isanw danda'desko.

ta xeeley dio weykko be didiuge tamare ta gidishinka issi mala yuniformiya ma7o torowanne banta kushiye bollikka bayndera oykkuto ba ha misile tas qonxolo dandaydes eygappeka qasseka issi bayti ti shootiri xeelishin ha misile qonjiseso

hayssanta xelizezi woykko beexeyssi issifetetan coranati uttidi daannay di7o7anne hegappeka qas lebire giddon iti bantarka issoyso oykkidi issisi maxaafa oykkidi nabi doga ha misele taas qoncesanadan leedesekko

Ta xelizayiss woyikko beyizayss issipeteththan utida tamaretakka gidishinkka ha tamaretikka timirte kethan tamaranawnne ka'anaw yda tamare gido ane hegapekka wogga keththay de'iyogga ha missiley qoncisesikko

Tani dhelizaysi woyko be'izaysi tapela gidishinka ha tapela boli dhiqur anbesa wuletiya dereja timirte ketha yagiyaykka xaafeti uturoganne ha xufetekka iita lo'iyoga ha missile tas qonc'isanaw danda'desko.

tani xeelizezi woykko beezeyssi timirte keetta gidishenka ha timirte keettanka qeerinaati deiyoganne ettika may7ro maoy issi mala gidoganne eta lanqenka astamare de7o ga ha misile taas qonisanau dandayidesikko

Ba xelizezi woykko beyzessi sifetetan uttida maxaafataka gidishinka ha maxaafaykka naati nababanawunne bayntawu era ekkanawu maaddiya maxaafa gido ga ha misele taas qonsanaw dandaydesko

ta xeellay diyo woykko biyayde diy7o gee issipetetancura asa uttu dira shinka ha cura asatikka tamare naatu ku iri tamaretusi issiba issiba yooti diwanne ha asatikka issi ba ti shotir xeeli diyoga ha misile taas aga qoncisanau dandayidesko

ta xeelizayssi woykko beyxey si timirtekeetas geleda iqa gidishinka ha timirtekeettas geleda iqekka maxaafa gidoganne maxaafaykka kartoonyn ashshagetu turuga ha miseley taas qoncisana dandaydesko

Ta teelidayzi woykko beyidayssi issi addey bitane issi macasessi naati nababanawunne era ekkanau maaddiya maxaafa as macaseyssi imidi diyogane agappeka qas issi addey eta ti sho tiri xeelidi diyoga ha mislettas qoncisesko.

Ta xeellada diyo woykko be7adi diyo misili maakinay ogiyara baanayo oge oosetidi diyoanne heggappeka qasse asatikka ogiyan eqqi uttidoga ha misile taas qoncisana danda7ideskko.

Ta xeelayida woykko be'iyooge asa naayi ogeyara hamettiyooganne hegeekka hamettiyosay haaththay garssara kantishin gidoanne ha dilidiyara asay kantana mala oosetoga ha misile taasi qoncises.

Ta xeellizayssi woykko beyizayssi issi oge bolla haysuse giittetiya makina eqqi uttashinne aa lanqeedakka issi macaashiya zanxela oykkada kantedi de'iyonne hini baggarakka issi keettay wulidi doynne oosettidi de'oga hamsile qoncciseesko.

ta xeelizeyssi woykko be7zeyssi oge ooseti diyoganne ha oge bollikka issi addey issi baatti shootiri teelidiwanne appeka guyere na7u makinati ootti di7ogoy ha ogekka asanas yaanne hanne biri dabboturanne aybokko ooso oottano maaddi7oga ha misiletas qonciseskko.

ta xelizezi woykko beezayssi mukka adussa aspalteka gidishenka ha aspaltiya bollara makinati yaanne hanne baano maaddiyoganne asa naa go7a immano oohsetti duuga ha misiletas qonciseskko

Ta xelizezi woykko beyzezi issifete tan eqqida asa gidishinka he asatikka ogiya ootti diyoganne gappeka qas etappe guyera makinay de7iyoga ha misile taas qonsanaw dandayideskko

ta xelizeezi woykko beyzeyssi oge ootti didiya makina gedishinka ha makinaykka oges lo7o gidoganne oges lo7o gidibennaba denti didenne ikka appekaya baggarakka issi keettay de7iyoga ha misele qoncisesko

Kewoodeeta teelizezi woykko beezezi ha kame ogiya giisi deshinne hegaappeka qass ya baggara issi addey zo7o mao mayotiri a ti shootiri teelidi di7oga ha misile taas qoncisesikko.

ta xeelizayssi woykko beyideyssi kaame oge ooseti diyoganne ha kaame oge lanqenka hara kaameti biidi de7iyoganne hegappeka qass wogga keettay keexetidi deyoga ha misile taas qoncisana dandayidesko.

ta xeelizayssi oykko beyzeyssi oge oottiya makina gidishinka ha makinaykka biitta aka shiri biitta hara bo tayfidi qoleya makina bolli qooli diddiyoga ha misile taas qoncesanaw dandayidesiko

Ta xelidayis woyiko beyidayisi hatta tanikere, hatta tanikereka gidishi aa bolli hata ekidi biyagene ginbeka ganabaetoga ha pude keyo masalaleyi deyiga ha misileyi qoncisanawu dandayidesiko.

ta teele di7o misile woykko bee di7o misile pisifetetan qidasa gidishinka he asatikka ha taatti shootori teeli di7anne ggappeka qasi ya bagga simmidi biidiya asay deyuoga ha misile taas qoncisesko

tani xeelle diyo misile woykko beediyo misile xoro asati issi betettan eqqidi hattay oosetira ga xeelli de shine banta huphenka gammo dunguza quphe wotto ga ha misile taas kunxisano danday dessikko

Ta xeellaydda diyo missile woykko be7aydda diyo misiley,haatta asa na7aas aattiidi diya iqa gidishin, ha haata attiya iqaykka haatta eti asa nati uyanaw maadiyoga ha misiley qaaga qoncciseskko.

Ta xeelizaysi woykko be'izeyssi ha ta ushsha keetta gidishinka ha keettaykka lo7iyoganne ha keetta bulikka qaalamati qabayetu turoganne keetta pengekka du7a gidoga ham misele taas qoncisanau dandaydesko.

ta xeelizayssi woykko beyzeyssi issi adde bahuphen qophe wototirinne ha qofheykka gammu dun guza ma7o gidishinka gappega qas ibba sintara ha ta duuqi deoganne haattayka bombappekidiyogididiyoga ha misile taas qoncisano dandayideskko

tani biyaydiyoy woykko xeelle di7o miselen ha taa tankere gidishinka ha ta tankerekka awupphe bolla issi keettadantey deyoyannekka ikka ginbeera ooseto ka ha miseletas qoncisano dandayi deesko

ta telidayzi woykko beyidayssan issi addey hata uyidi di7oganne ba som7okka meeti diy7o7anne hegappeka qase ya baggara issi adde silke oykkidi pootoa denti deenne appeka ha baggara di7adekka hata metidi di7oga ha misiletas qoncisesko

Ta xeelidays woykko beydaysi isipetetan gidira asati ha ta hokkidi uydi di'oganne hegaappeka qas baynta ophen qophe etti wotu turoganne higa haya baggarakka issi addey eta pootowa denti diyoga ha misoley taas qonchisana dandayideskko.

ta teelizezi woykko beyideyssi ha mishile bolla deiya ha ta mastawuqeka gidishinka ha ta mastawoqe arba mince geettiya gidishinka arba mince geliyosan de iyo ga ha misile qoncisana dandaydesko